Nyɔnu ɖe tɛ ŋutsu ɖo. Dzonu le wo kɔme, dzonu le wo si, elé tu ɖe asi. Ŋutsu ɖe tɛ ɖo dzẽ, aɖewo saba ɖowo ɖe ali. Soyaagãwo le fi mi. Fiakpukpu tsɛ le fi mi.

Le ayameŋudzeƒe. Efi mi woɖe mɔ na amewo be woate ŋu ave dukɔ me alo woate ŋu adzo le dukɔ me. Ɖekakpuivi ɖewo kple bubu aɖewo tsitre ɖe fi mi le woƒe ʋeyiʋi dzɔm.

Dukɔ aɖewo ƒe subɔsubɔ. Wowɔe eɖome le nogo. Edzi le lɔbɔ ɖe amagbe bubuwo le eta. Bubu hã nye eɖome. Ŋutsu aɖe tsitre eta ɖo kuku le eta eye bubuawo le asi keŋ.

Seliha aɖewo si ke woamewo le amakpaɖiɖiwu kpakple edowu me eɖewo hã ta ɖo eɖewo hã ta edo yibɔ wole eveve yina sɔlia me.

Duhenya ƒuƒoƒe ɖe le woƒe dzimenyawo kple nu yi ke woawɔ na dukɔmetɔwo gblɔm. nyadzɔdzɔdɔwɔla hã le wo dome le woƒe nyawo lém be woagblɔ nya le duhenyala ŋuti.

Le dɔyɔƒe ɖe. Woxɔ ame geɖewo ɖe dɔyɔƒe. Aɖuwo le akpa ɖeka dzi eɖewo le akpe evelia dzi. Ame aɖewo hã wole mlɔ anyigba, ɖewo tsitre ɖi dɔyɔlawo le wo dome le woƒe deidienɔnɔ kpɔm.

Nyɔnu aɖewo tso afi ɖe yie ɖe afi ɖe, wokɔ woƒe kpɔnɔgawo kpla eye wova ɖo afi ɖe. Woku fi mi, tsi le fi mi, akpa ɖeka kple akpa velia, emɔ to wo dome, wole mɔa dzi.

Wotu Awusawo ƒe xɔ ɖe atsyã aɖe me. Tsatsala kple nukpɔla woyi ɖe xɔɔgbɔ. Wotsi tre ɖe eƒe ŋkume eye bubuawo hã wodze klo ɖe woƒe nɔviwo ƒe ŋkume.

Dɔyɔƒe, woxɔ ame geɖewo ɖe aba me, eɖewo le akpa ɖeka, eɖewo le akpa bubu, eɖewo le dome dome, wole tsi do ne ame geɖewo le dɔyɔƒe la.

Xɔ aɖe le abe bloblokpome ene. Wogbãe kple bɛ, woŋu ŋɔtrɔ ɖe anyi. Nyɔnu ɖeka bɔbɔ ɖe nu lé ɖevi ɖe asi. Ɖeka tsitre ɖe akpa ɖeka, ɖeka hã tsitre ɖe akpa ɖeka. Woƒe viwo le wo gbɔ.

Wotu eʋe ƒe ŋusẽhemɔ geɖewo ɖe afi ɖe. Dɔwɔlawo do kuku eye wotɔ ɖe fi mi le to ɖoo woƒe amegã aɖe. Ame bubuwo hã tɔ ɖe anyi l nu kpɔ le fi mi.

Nyɔnu aɖe va dɔyɔƒe, ebublu le dɔyɔla ƒe kplɔ̃ gbɔ. Dɔyɔla hã bublu nɔ eƒe kplɔ̃ gbɔ eye wole agbalẽ xlem le nyɔnu la ƒe dɔyɔƒe ŋutinyawo ŋu, ɖeka hã tsitre ɖe egbɔ.

Xɔ legbea ɖe le afi ɖe, megbe nye ama si ke nye blu, exɔ ŋutɔ nye amakpa ɖiɖi, eye wòle ɖoɖo nyuietɔ aɖe me, ele legbee, ebi yi ɖe akpa ɖeka.

Nɔnɔmetata aɖe le gli ŋu. Detugbiwo le awu lɔbɔɔ me. Woƒe ɖa le lɔbɔɔ, ɖe, ɖekakpuiwo wosaba ɖo ɖe ali eye woɖo asi ɖe dzii, ɖewo hã kɔ aɖaka ɖe ta.

tsatsala kple eŋukpɔla ɖewo wó va yi ɖe ekpe xɔ sike wótu ɖe ƒuta le afiaɖe wótɔ ɖe kpexɔ la gbɔ eye ame aɖe le wógbɔ le nyaɖe gblɔm nawo

le amedro dzeƒe aɖe tomatoes kple bubuawo wóle bredwo dzi lɛ fimi eye ekplɔ̃wó li kpukpuwo le eŋuti atsɔɖoƒɛ enudzizɔnuwo pɛtɛ wóle fimj

Le anyinɔƒe aɖe, kpukpuwo le fi mi lɔbɔɔ. Suɖuiwo le eme, kplɔ̃ le eƒe ŋgɔ. Wowoe kple ati kple ga. Teƒe aɖe hã wowoe le dzi aŋtrɔe nene wonye ati.

Ɖekakpui via ɖe bɔbɔ nɔanyi, le dɔwɔ le mɔa ɖe ŋu, si ke le abe lɔri ene, elé dɔwɔ nua ɖe ɖe asi, le yibɔ ɖe, ele dɔwɔm le ŋuti, eƒe dɔwɔ nuwo bubuwo ele eƒe ŋukume.

Le akɔdaƒe aɖe, amewo tri fli legbewo ɖe anyi, ame aɖe kɔ eƒe akɔdagbalẽ va le goloa me dem, bubuawo hã tsitre ɖi le woƒe ʋeyiʋi dzɔa.

Dunyahehabɔbɔ aɖe sɔgbɔ ɖe ablɔ dzi kpakpaŋ. Dunyahenunɔla le eƒe ŋu me le ŋgɔ. Edo awu ʋi kple kuku dzɛ̃, etsi tre eye wole asi ŋuŋum ne ameawo. Ŋua le zɔzɔm.

Subɔsubɔtɔ aɖewo do tso woƒe subɔsubɔƒe. woba ɖe afi ma kpaŋkpaŋ. Woɖi gbɔ ɖa eye bubuawo to woƒe ŋu ɖe akpa bubuwo. Wotsitre ɖe ŋua gbɔ le nu kpɔm.

Le dɔwɔƒe, wo ƒo dɔnɔ aɖe ɖe ɖɔ na dzi. Dɔnɔdzikpɔlawo do akpoxɔnu wu. Wo sɔgbɔ va ɖo eya kple anyi. Ɖeka kɔ agbalẽ le eme kpɔm.

Nyɔnuvi ɖeka kple ŋutsuvi ɖeka, wolé woƒe agbadodo ɖe ta eye wotɔ ɖe anyi le ame aɖe dzɔa, ɖevi ɖe hã tsitre ɖe gasɔ gbɔ eye ɖeka tsitre ɖe anyi, ɖeka hã zɔ gbɔ.

Kpovitɔ geɖewo tsɔ teƒe aɖe yie ɖe teƒe aɖe, nyɔnutɔ ɖeka le ŋgɔ eye ekpla tu eye woyia ɖe afi ɖe be yewoakpɔ egbɔ be pepepe wɔwɔ kple sedziwɔwɔ yi edzi.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla geɖe wotsitre ɖe afi aɖe. Wokɔ woƒe nuƒomɔ kɔ da ɖe teƒe bubu eye wole ɖoɖo nyuie aɖe me. Wole to ɖom

dunya helaɖewo kple asrafowo wo tsitre ɖe emɔe ke wókɔ guglu anyigbã dzi eye wodó wóƒe asi ɖe dzi ɖewo hã ko wóƒe flaga ɖe dzi ɖewo hã ko asi le ŋuɖe fia

Ame aɖewo tsitre ɖe afi ɖe. Wòle awu vovovowo me. Ɖewo tsitre ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu tso megbe va ŋgɔgbe. Ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe ŋgɔ.

Ŋuƒoha aɖe nɔ anyi woke woƒe ŋuwo ɖe woƒe akɔme, ɖetugbuiviwo hã le awu dzɛ̃ nyui aɖe me, wo tsitre ɖi bubuawo hã tsitre ɖe ŋu ƒolawo megbe, wole nyame dzrom be woadze ŋuƒoƒo gɔme.

Le teƒe aɖe tsitrenu ɖaka le, ekplu kple seƒoƒo kplu le dzi, kadaŋgo le fi mi, kplɔ le wo ŋgɔ, seƒoƒoƒo le emegbe tsino kplu kple teano kplu le kplɔ dzi.

Ŋɔnudrɔ̃lagãwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃ƒe. Agbalẽŋlɔla hã nɔ anyi ɖe woƒe ŋkume. Esenyala tsitre, nɔnɔmetataɖela wo ɛ woƒe mɔ̃ ɖewo dzi le eƒe mɔ̃ ŋu dɔ wɔm.

Le ayameʋu dzeƒe. Efima wotɔ na hafi na va ɖo ayameʋu. Nyɔnu aɖe ekpla eƒe nuziwo ɖe ŋuie. Le ɖewo ƒe ʋu ɖe asi. Edɔwɔla ɖeka do asi ɖa be ya xɔ eʋua.

Afɔku manyagblɔ aɖewo dzɔ le lɔɖimɔdodo aɖe dzi. Eŋua aɖe ƒe ŋkume gba eye wova dze lɔɖimɔto. Ame geɖewo tsitre ɖe fi mi. Edzotsilawo hã va ɖo fi mie eye wo yina ɖe eŋu si ke gba la gbɔ.

Woɖe do aɖe ɖe tome yi ɖe sika kuƒe. Aŋe aɖe tso xixe yi ɖe toa me. Sika dɔwɔlawo dzraɖo ɖe woƒe dɔwɔwuwo me le mɔ aɖe tutum yie ɖe sikakuƒe la.

Ame geɖewo ƒo ƒu ɖe ekpexɔ si ke wotu ɖe aƒutala gbɔ eye wole woƒe dekɔnu ɖe fia. Le dzɔdzɔmenuwo si ke dzɔ hã ɖe fia.

Le dzodoƒe aɖe, nuɖagatsitiwo le egɔo, eglinu le akpa ɖeka. Tsonɔnuwo le akpa ɖeka, teƒe yak e woaklɔ nuwo le, eya hã le akpa ɖeka. Kpukpɔ woame ene woa nɔ edzi ele eɖome.

Le ŋudzeƒe aɖe. Dɔwɔwna geɖewo le fi mi. Amaa ɖewo le nu ɖam. Amaa ɖewo hã le agba tsɔm. amma ɖewo hã tu teƒewo ɖaa nyi le dɔ geɖewo wɔm le eme.

Nyɔu geɖewo, wokɔ oƒe viwo yi ɖe dɔyɔƒe, wole ɖoɖo nyuietɔ nu le woƒe ʋeyiʋi dzɔm be woakpɔ ɖeviawo gbɔ eye woakpɔ woƒe dedienɔnɔ.

Ʋe ƒe ŋusẽ lé mɔ̃ aɖewo le afi aɖe. Ame mitɔwo wɔ dɔ le eʋe ƒe ŋusẽ lé mɔ̃ ŋuti. Wotɔ ɖe aɖowo gbɔ. Wole kukuwome. Nyɔnuwo hã le wo dome. Eye wole kodzome. Aɖewo hã le wo kpɔm.

Ɖekakpuivi aɖe kple nyɔnu aɖe woyi ɖe amedrodzeƒe eye amedrodzeƒea dzikpɔla eŋu eƒe didiƒemɔ ɖe anyi. Ekɔ nane nɛ ɖekakpuivi la. Elé nu kotoku me eye wodo asiwui.

Dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ sukuviwo ƒoƒu ɖe woƒe sukuxɔme. Woƒe nusrɔ̃la le wo dome. Ɖewo bɔbɔnɔ anyi, ɖewo tsitre, nusrɔ̃la le nia wo le ame ƒe dɔme nu.

Ame geɖewo ƒoƒu ɖe afi aɖe, eye masɔmsɔge ɖe wo dome, eya ta wohiane gɔmesese kple sedziwɔwɔ.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla geɖewo ƒoƒu ɖe afi ɖe. Geɖewo bɔbɔnɔ anyi. Ɖewo hã tsitre. Wo le nukukuu me eye ɖewo do ɖewo do asi ɖe dzi wo le to ɖom ame aɖe.

Nyɔnu aɖewo yi afi yike wotu eʋe ƒe ŋusemɔ ɖa, eke he eʋe ƒe ŋuse va eme. Wowɔ nuɖɔ le aƒe me kple tɔme sia eye wole ŋku le mɔ ya ŋu.

Amewo le aɖi gã aɖe ɖome, dɔyɔla aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe kplɔ̃ gbɔ eye nyɔnu aɖe hã bɔbɔ nɔ egbɔ. Ɖevi le eƒe ata taa eye dɔyɔla le dɔ wɔm le ɖevia ŋuti.

Afɔkumanyagblɔ aɖewo dzɔ le afi ɖe si ke nye etsiɖeamee. Etsi ɖe teƒea ƒetee eye ɖevi sue aɖe le eŋugbegblẽ ɖe ƒe tame.

Xɔ aɖe kpukpu lɔbɔ aɖe li. Suɖui le eme le titina me. Kplɔ̃ gã aɖe hã li. Nane le edzi, enye amakpa ɖiɖi eye kpukpuɖewo hã le megbe.

Teƒe ɖe kpukpo lɔbɔ eye sudui le eme. Kpukpo tukui wòame eve hã le eye sunuie le wòme. Kplɔ le titina eye seƒoƒo le edzi. Nu tata le gli nu.

Ameha aɖewo ƒoƒu ɖe afi ɖe. agbalewo sɔŋ le fi mi. Wo le agbalea ma na ameawo ɖekaɖeka be woase nyadzɔdzɔ yi ke le agbalea me be woawɔ ɖe edzi.

Wotu eʋe ƒe ŋusẽhemɔ gbogbo aɖe ɖe afi ɖe eye amegã bubunatɔ aɖe kple eƒe kpeɖeŋutɔ geɖe wo dome. Woɖo kuku ɖe ta eye asrafo ɖeka hã le wo gbɔ wole to ɖom ame aɖe.

Woxɔ dɔnɔ geɖee wo ɖe dɔnɔ ba dzi eye dɔnɔdzikpɔlawo woame eve wole akpoxɔwu me woɖɔ kuku ɖe ta wotɔ ɖe ame ɖeka gbɔ wolé eƒe agbalẽ ɖe asi wole edzi kpɔ.

amɛ gɛɖɛwo ƒoƒu ɖɛ fimi kpɔ amowo ƒa gbalɛ̃ mɛ lɛ bɛ woatoŋu adzo le dukɔ mɛ alo nateŋu avɛ dukɔmɛ eye ameyawo lɛ wóƒɛ ɣeyiyiwo dzɔam be woakpɔ wóƒe gbaleviwo mɛ

Lãmesẽ dɔwɔla aɖe, wole agbadɔ ɖe te, ebɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu. Nyɔnu aɖe hã kple ɖeviwo wobɔbɔ nɔ anyiɖe kplɔ ŋu, ɖewo hã megbe, ele gbe biam nyɔnuawo le ɖeviewo ŋuti be yeada gbe le wo ŋu.

Edɔyɔƒe. dɔyɔlawo do gbemuwu kple gbemu kuku. Wodo kuku ɖe nu eye ame miwo lepani do na yewo hã do kuku ɖe nu le dɔyɔƒea.

Le yameŋudzeƒe, yameŋu gã aɖe tɔ ɖe anyi, ame geɖe wotɔ ɖe yameŋua ƒe yaŋalã ɖome. Wole ɖoɖo nyuitɔ ɖe ŋu eye wole dzɔdzɔm be yewoayi afi aɖe.

Nyɔnu aɖe kple srɔ̃ɔ wobɔblɔ woƒe abadzi le woƒe xɔme le didiƒemɔ̃ dzi kpɔm le afɔku manyagblɔ aɖe si ke woyɔna bɔ Kɔviɖia, ŋuti nya sem.

Sukuvia ɖowo bɔbɔ nɔanyi ɖo o ƒe suku xɔme, o fia akaɖi wɔwɔwo, o wɔ akaɖie ɖowo ƒe kplɔ̃ dzi, o dre ɖe kplɔ̃ dzi, o le kekle, eye wole nu ko le egbɔ.

Nyɔnu le eƒe kpɔ me le wo dzodoƒe le eƒe tsitrenuɖaka ŋkume, lé tsinukplu woame ve ɖe asi le ŋugble dem le wo ŋuti alo le wo ɖiaa kpɔ.

Le afi ɖe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia wota ɖo hẽ abe ŋutsuwo nene. Wotso teƒe aɖe eye ke wozɔ yina ɖe teƒe bubu. Ɖewo ko soya ɖe ta zɔ yina ɖe teƒea.

Le nyɔnu aɖe ƒe kpɔ me. Kplɔ gã ɖeka le efi mi. Kpukpo le enu. Eko eƒe avɔ aɖe da ɖe edzi. Eko eƒe xɔmenu le eƒe xɔme tutum le eƒe globui totoƒe eƒɔ kplɔ nɔ g le fi mi.

Ɖetugbui vi woame etɔ̃, wo tsitre ɖe salooa ɖe dzi, wole hadzim, eye wole wo ɖum, ɖeka do asi ɖe dzi, ɖeka ko afɔ ɖe ŋgɔgbe, ɖeka hã ko eƒe asi ɖe dzi.

Ŋutsua ɖe le asɔ dzi, edo batakari, edo kuku ɖe ta, elé ati ɖe ɖe asi, nyɔnua ɖe hã ete kente, ko kente ble ta, bubua hã do awu dze ko, le exa.

Ame aɖewo le ati aɖe ɖome, akɔdalawo kple akɔdadɔwɔlawo bɔbɔnɔ fi mi. Amewo le ɖoɖo me tom ey wole akɔdaƒee ƒe ɖoɖo dzi zɔm bɔe wɔa da akɔ.

Subɔsubɔtɔ ɖewo ƒo ƒu ɖe afi ɖe, wodo awu eye ɖewo ta ɖo ɖe ɖo me, wotsi tre ɖe nane gbɔ, ame ɖe le awusa wu me do awusa kuku le nu ɖe fiewo le efi mi.

Ame tsitsi ɖewo kple Ɖetugbivi aɖe wotɔ ɖe afi ɖe. Ɖewo do asi ɖe yame. Ɖewo hã wole nu kom. Ame ve ɖe hã le ŋgɔ. Wokɔ woƒe asimenudzranuwo de kɔ.

Ame aɖewo do awu eye wodo kuku dzi ɖe edzi. Wota ɖo yibɔ eye wole ʋe ɖum. Ame tsitsiawo bublɔa nyi wole ŋu ƒom eye woe ʋe ɖum ɖe edzi.

Maa ɖewo tso du ɖe me va ɖo du ɖe me afi yi ke woɖea mɔ na amewo be woage ɖe dua me alo woatso dua me ayi afi bubu eye Asrafo si ke ɖea mɔ na ame mawo la tsi tre ɖe fi mi le nu ƒo kpli wo.

Kpovitɔwo geɖewo va ɖo afi aɖe. Kpovitɔwo geɖewo kple ŋutsua ɖe le atiɖiɖi wu blu kple ata legbe yibɔ me. Ame ɖeka tsitre ɖe wò dome le dze ɖom kple kpovitɔwo bubu aɖe.

Ŋutsu aɖe le evia ɖe asi. Edo awu dzɛ. Asrɔ̃hã do awu yibɔ kple ɖevia bubuawo ɖeka kple ame bubu aɖewo wotso teƒe aɖe yina ɖe teƒe bubu alo du bubu me yi ɖe du bubu me.

Ameha gã aɖewo tɔ ɖe afi ɖe le nane dzram le lɔri mɔ ƒe akpa ɖeka dzi, kpovitɔwo hã le egbɔ kpɔm be, ese dziwɔwɔ ayi dzi. Lɔri aɖewo hã tɔ ɖe akpa bubu dzi.

Nyɔnu aɖewo le ablɔdzi le yiyim. Woŋlɔ nanewo ɖe asi. Ɖe hã le nuƒomɔ ɖe asi be woawɔ teƒe dzimedidiwo na yewo alo wotsi tre ɖe nu ɖe ŋuti.

Nyɔnu tɔ̃ ɖewo o do ata legbee ɣie, o ko ɖo ɣie ta ɖe dzi, aɖowo hã bu ta, aɖowo bo tɔme amagbe bubu le me, o zɔ tso afi ɖe, yie ɖe afi ɖe.